te bi nga ciy teg lu néew lay doon <crosstalk> interet interet bu néew nga ciy teg te loolu nga ciy tegaat buñu demee ba toj kees ga <noise> ak bénéfice yi nga xam ne buénu doon jënd ndax tey budee oma budee omo bi ngay raxas ci sa kër kees gi weer bu dee mu jox la ko bu wxeer bi deewaatee nga dikk fay si bu dee saabu bi ngay fóotee lépp loo soxla <noise> da la koy jox kees gi dañu la koy lebal su ko moo tax ma ne la kees gi dafa dem ba soppiku mel ni ay boutique ci dëkk yi
dëgg la
presque kees gaa ngi koy indi te lépp loo fa jógee <breath> dangakoy delloosiwaat ci sa bopp bénéfice <noise> la boo xam ne ci sa bopp ngay delloosiwaat buénu demee ba toj kees gi bu amee bu fekkee ne neenaénu suñu kees gii énari at lay am ñu door koy toj wala at lay am énu door koy toj <breath> buénu ko tojee <noise> buénu séddalee xaalis bi ba kenn ku nekk la nga nattoon ñu delloosi la ko su ko defee ñu jël solidarité yi def ko ci activité dëkk bi <inhales> ñu jël li nga xam ne mooy interet yi ak <hesitation> ak kii ak bénéfice yi daénu koy séddalewaat membres yi séddalewaat ko membres yi su ko defee ñu commencé waat

donc ce qui veut dire que <hesitation> ay interet da ciy da ciy da ciy am am wala nu ngeen def ba am bénéfice ci seen kees yooyu
ni éniy def ba am bénéfice déggoo mane la bu dee saabu la
waaw
daénuy dem ca grossiste bay jaay saabu
waaw
ñu jënd fa suñu lu mat ukki paquettes wala ñaar fukki paquettes u saabu jigéen ñi ci dëkk bi kenn ku nekk li nga soxla ci saabu <noise> ñu jox la ko éni bokk ci kees yi bu dee omo bi la noonu laénuy def bu dee lu jigéen ñi soxla daal ci bou ci waroon koo jënd ca boutique ba
waaw
nga xam ne danag koy jënd ca boutique yu ndaw yi

énoom dañu koy jël dikk teg ci lu yem dikk jox la ko nga yóbbu ngañaay yu ndaw ndawaan yooyu ñu am nag buñu demee ba kees gi

waaw
loolu loolu leer na
leer na
<hesitation> Ibrahima yaakaar naa ne donc kees gi de am na am na solo te <hesitation> source de financement bu am

mais li mu fi wax lépp yow ban ban jàngat nga ci am <noise> waaw am solo ndax <hesitation> dafa am loo xam ne nii <hesitation> yàlla def ne <hesitation> mécanisme bi nga xam ne nii <noise> plan bi nga xam ne nii mooy liggéeyee communes yi moo ko fi indi te xam nga lu bax moom ku ko indi ci béréb <hesitation> ñëpp a koy ñëpp a koy

système boobu itam nit éni dañu koo jël approprié ko ndax daanaka ci <hesitation> njabootu Fapal la ko la koy def

te tey jii <hesitation> kuréel yi xam nañu ne lii tey jii bu saxee ñoom dina leen amal njariñ trop moo waral itam ci yenn <noise> fànn yi Fapal sax dafa yëngu ci beneen domaine muy ci li ñu tuddee calebasse de solidarité

mais dafa wuute ndax fee kenn du gis li ngay def maanaam calebasse <hesitation> leget gi lañuy jël te kenn du xam li nga dugal sutura ak teranga boo xam ne nii

dafa nekk loo xam ne nii nit éni énu ngi koy def boo demee tey jii ci réew yu bari ñu ngi koy ñu ngi koy développé tey foo demee fu mel ne Cameroune daf faa percé réussir fa ndax gis naénu ne nit ki <hesitation> la mu denc ci kër ga

fay si waat moo tax nag tey dem le système de financement participatif dafa nekk ay initiative yoo xam ne itam kuréel yi dañ cii daén cee war a gën a taxaw waaye itam waxumala kuréel yi mais ñëpp ñoo xam ne nii ñooy yëngu ci développement bi nekk ci gox bi war naénu cee gën a réfléchir ndax loolu reg laa jàpp ne moo mën a contre balancer yenn taux yu métti yi nga xam ne nii kuréel yii xam ne leble xaalis ñu ngi koy joxe d' accord <breath> am na <hesitation> solo xam naa ne émission bi nag li énu dese ci simili <hesitation> bariwul <breath> ndax <hesitation> am na sax d' ailleurs ku ma wax sànq ne ma wax dëgg yàlla émission bi <inhales> déglu ko sax dafay gën a neex <hesitation> woote ndax danga ciy jàngat lu bari

<noise> <hesitation> man de li ma <noise> leen di tàggatoo li may def dee gërëm li may njëkk def gërëm RTS

ñi ñu waroon a formé ñëpp te mënuñoo egg ci ñoom émissions yi rajo yi nga xam ne moom lañuy def informé na leen beneen bi ci des di jë <hesitation> <noise> gërëm waa Jokalnte ak tekki jigéen <inhales> di gërëm waa Fapal ndax man animatrice Fapal laa bokkaat ci kuréel gi énuy wax la solution énun dañoo war a joxe ay solution di leen gërëm énëpp képp koo xam ne membre Fapal nga góor jigéen mag ak ndaw <noise> ñëpp énu ngi lay gërëm di gërëm sama naatango bi nga xam ne ànd nama ak moom ab njóobeen la nag di gërëm ñëpp ñi nga xam ne énu ngi ñuy déglu ci émission bi li énu leen di tàggatoo daal mooy nañu fexe ba jigéen énu buñu ragal banque yi naénu fexe ba bala ñuy dem si banque yi nag nañu xam fan la énuy teg seen tànk

njaboot gi gis seen bopp <inhales> beneen ati jigéen éni li ñu leen di ñaax ñu bàyyi xel ci ne li ñuy liggéey warñu koo def ci ay xew rek xew dong taxu ñoo war a tax a jóg war naénu fexe ba li nga xam ne moom lañuy liggéey énu jàppale si sunu njaboot yi ci biir kër yi ndax loolu mooy li nga xam ne moo am importance ndax buénuy wax développement moom liggéey ci ay at yàq ko ci benn fan loolu taxul ñuy wax développement te dañoo bëgg a am développement durable mooy kii yokkute boo xam ne dafay sax ba abadan kon war naénoo fexee wut ay activités yoo xam ne dinañ maitrisé sunu activité <breath> fexe ba defar sunuy marché nadx njaay mee itam problème la problème la du problème marché bu baax moom nit ki moo koy amal bopp fexe ba ngay liggéey qualité kuy liggéey qualité rek <noise> fexe liggéey qualité ak quantité bu doy

<breath> fexe ba client yi nga xam ne énoom lañuy am di liggéeyanteel ñoom ati ñu leen di téye bu baax ndax képp kuy liggéey rek sa client mooy ki nga xam tax nga li ngay liggéey mën <hesitation> nga mën a am yokkute ñu ngi gërëm ñëpp fexe jigéen éni nga xam ne ñoo nekk si àll bi nitam ñu gën a góorgóorlu ci àll bi defar tool yi bay ndax tool boo amee danga koy defar ginnaaw énun yàlla <noise> daénoo séddee àll bi li énu doon naénu ko nangu ay baykat lañu te man baykat bi ma doon man neema naam déet dama koy tiitaroo ndax ci laay dund te dinamay fajal samay soxla nit ki loo gëm rek

<hesitation> Ibrahima <laughs> looy tàggatoo
waaw kon <hesitation> <noise> jërëjëf amady <noise> <hesitation> énu ngi nuyu énëpp di gërëm ñëpp <hesitation> di gërëm vraiment waa Fapal comme ni nga ko waxee woon rek ci émission yëpp paase <hesitation> ndax confiance dafa métti

<hesitation> xooluñu li ngay def ludul <hesitation> di la bàyyi <noise> di la bàyyi ngay def loolu dafa am solo te loolu moo tax dañuy gërëm bu baax a baax président Moussa Ndiaye <hesitation> di ñaan sunu borom yàggal ko fi mu ànd ak wér <inhales> <hesitation> ak Malick Sow <hesitation> secretaire général <hesitation> ak <hesitation> Baye Modou <hesitation> moom léegi la ñu tàggoo léegi lañu tàggoo ndax daénu amoon ab visite <noise> <hesitation> énu àndoon <noise> <hesitation> ak <hesitation> animateur yëpp ak <hesitation> relai yi président groupement yi ak membre yun Fapal yëpp ñëpp ñuy déglu ak <hesitation> kuréelu sunu naatango kuréel yi fi nekk ci <hesitation> région bi yëppmoo xam waa Kopa Kell ela waa Fadeg la waa Kopebase la waa Aseg vision la <hesitation> waa coopérative bu <hesitation> bu Léona la ñëpp daal <breath> ñu ngi san ñëpp di gërëm ñëpp si teewlu bi di gërëm auditeurs yëpp <blows air> <hesitation> di gërëm aussi itam bu baax a baax amady ndax <hesitation> li ñu waxoon keroog moo ci ne <breath> am na emi forme émission yoo xam ne ni tey jii tey bu fekkoon ne tey presse Sénégal bépp dañu cee orienté wu

ndax <noise> tey jii nit éni ñi war na ñoo xam lan mooy njëriénu ADPME war nañoo xam lan mooy njëriñu 3FPT war nañoo xam lan mooy njariñu <hesitation> fonds <hesitation> <smacks lips> nu ñu koy waxatee <hesitation> DER

nekk ci ministère de <hesitation> de la famille ak <hesitation> projet yoo xam ne nii moo nekk mibnistère de de l la microfinance ndax yooyu bu fekkee ne jig nit éni xamuénu ko vraiment mënuénu faa mënuñu faa dem

<breath> <hesitation> di di di gërëm ñëpp daal di snt ñëpp di ñaan yàlla na yàlla borom bi defal ñu tawféex ba <noise> li ñu xam ne nii <hesitation> nisar nañu ko mu jëm ci jigéen ñi <hesitation> yàlla antal ko ndax lii ay ay am ndort rek la mais incha allahu rabi formation yi mi ngi ñëw te nii ñu ko defee ci rajo bi <hesitation> noonu lañu koy defee ci formation te buñu ko defee si formation yëpp dañu koy digitalisées maanaan daénu koy yóbbuwaat ci kàggu boo xam ne nii kenn kun nekk danga ko mën a suivre aat kon énu ngi dugal <hesitation> sant bu baax waa Jokalante <hesitation> di di di Ndeye Amy ak <hesitation>
Serigne
Serigne Serigne vraiment <hesitation> jàmbaar la Serigne mo saa su ne mi ngi ci <breath> di nuyu aussi itam Mame Diarra vraiment moom itam jàmbaar la trop kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez vous ci yeneen i émission <hesitation> ak ñeneen yeneen ndax dañuy bëgg retiré wu bàyyi complètement jigéen yi énuy ñuy def seen bopp seen seen émission bopp kon jërërjëf
<breath> voilà jërëjëf mbokk yi yéen tamit ci <hesitation> teewlu bi ngeen doon teewlu Louga FM RTS 88.7 <breath> mu nekkoon donc seen énetteelu émission bi nga xamante ne <hesitation> United Purpose ci <hesitation> projet bi nga xamante ne mooy tekki jigéen <breath> <hesitation> bi USAID financé waaye nag ci jàppante ci jàppale Jokalante ak Fapal <breath> mooy waral ngeen di am émissions yi fii ci Louga FM RTS ñu ngi leen di jox did daje alxames bii di ñëw <breath> <hesitation> ci beneen numéro bi nga xamante ne aussi dinañu ñëw si yeneen ponk ndax nag <hesitation> ponk bu ne rek danañu <hesitation> indi Ibrahima ak ñi muy àndal ñu waxtaanee ko jërë ngeen jëf

United Purpose ci cadre projet tekki jigéen mi nga xamante ne USAID moo ko financé ci ndimbalu Jokalante ak Fapal ñoo leen di jagleen ñetteelu émission fii ci Louga FM RTS alxames ñeent jàpp juróomi waxtu ñu war a waxtaanee nag lu jëm ci wàllum microfinance naka la femme entrepreneur di war a fexe ba jot ci lii nga xamante ne moom mooy financement yi fan lañuy jaar fan laénu war a mën a def ba gindeeku loolu nag lañu fas yéene waxtaanee alxames bii di ñëw ñeent jàpp juróomi waxtu fii ci Louga FM RTS 88.7 yéen itam mën ngeen a participé balaa émission bi di ñëw ci 33 879 30 82 33 879 30 82 ngeen bàyyi ci seen i laaj ñu indil leen tontu yi